Faritra iray ao amin'ny fivarotana lehibe misy sakafo mifono. Hita misongadina ny karazana vovo-dronono iray izay tena be mpampiasa saria matsiro, rehefa afangaro amin'ny dite na kafe. Misy amin'ny lanjany samihafa izy fa ahafahan'ny sokajin'olona rehetra manjifa azy.

Hafa kely ity karazana hala foza ity miovaova loko izy, miainga amin'ny mena ka hatramin'ny fotsy, eto izy moa dia volomparasy tanora, misy masony efatra eo anoloana sy ao aoriana, ny sakafony dia bibikely anaty zavamaniry na voninkazo.

Karazana vokatra vita avy amin'ny ronono eo amin'ny vata fampangatsiahana mitsivalana eo amin'ny fivarotana lehibe iray ; misy ny dibera, ny "yaourt", ny fromazy. Ao avokoa ny marika ilaina na ny avy any ivelany na ny vita eto an-toerana.

Boky iray mirakitra ny kabary nataon'i Ranavalona sy ireo loholona samy hafa tamin'ny andron'i Andrianampoinimerina. Nahay nandahan-teny aoka izany ny malagasy fahiny ary betsaka no nandova izany fahaiza-manao izany ankehitriny.

Tanora maromaro milalao manao faribolana, misy tovolahy manangan-tanana eo afovoany ary manaraka azy ihany koa ireo manodidina. Misy karazany ny ankizy mikorana zatovo ary zaza, ny mpanabe kosa dia manara-maso eny amin'ny sisiny.

Eto Madagasikara dia betsaka ny mpivarotra amoron-dalana. Anisan'izany ny mpivarotra zava-pisotro natoraly. Ny ilaina dia fitaovana fanodinana ranom-boankazo, rano madio mangatsiaka voatahiry ao anaty termosy vera maromaro, tavoahangy, voankazo isan-karazany ary siramamy dia afaka mivarotra ianao.

Toeram-pisakafoanana lehibe malalaka sady manana rindrina fotsy. Ny latabatra ao dia miendrika efa-joro. Efatra ny seza manodidina azy ary nisy lafika miloko volon-davenona. Eo afovoan'ireo dia hitana vilany kely tsara tarehy sy ny laharan'ny fitoerana.

Karazana sakafo anaty fitoerana fitaratra iray, ao ny tsakitsaky voaendy samihafa, misy koa ny dobera an-tsinjarany. Samy ao anaty lovia fotsy avokoa izy ireo. Etsy ambony kosa no mipetraka ny atody maromaro ary valonjato ariary ny vidin'ny iray.

Karazana penina dimy samihafa samy manana ny lokony : misy ny mena, mavo, volomboasary, manga ary volomparasy. Misoratra amin'ny teny frantsay ary misy kisary miendrika fo eo amboniny ; karazana irony penina tsara kalitao irony izy sady mora ampiasaina.

Modely natokana indrindra ho an'ny vehivavy ity famantaran'ora ity. Kelikely kokoa izy ary mahafatifaty, volombolamena ihany ny lokony ary ny tahony dia manify. Azo entina miasa na mianatra ary tsy dia hita miharihary be nefa tsara.

Karazana haingo fanao amin'ny endrika amam-bika miranty eny an-tsena. Ao ny lokomena isan-karazany ary misy koa ny loko fanosotra amin'ny hoho sy ny manjamaso. Samy manana ny endrika mampiavaka azy avokoa izy ireo.

Tanora maromaro milalao eo amin'ny toerana fitsangantsanganana, manao faribolana izy ireo, ary mihira sy mikorana. Matetika dia ireo mpianatra, na fikambanana, na mpiara-miasa ihany koa no manokana fotoana ialana voly, amin'ny toerana milamina toy izao.

Ahatsiarovako ny fandehananay mitsidika ny toerana ambanivohatra misy ireo ray aman-dreny lehibe ity toerana ity. Nanana fiara kely izahay ary rehefa tonga ny sabotsy dia miainga mankany matory any ka ny alahady hariva vao mody. Milamindamina ery ny saina ary madio ny rivotra na dia trano bongo aza ny fonenan'i dadabe sy bebe.

Anisany fitaovana tsy afaka misaraka amin'ny fiarakodia ny kodiarana. Tsy afaka mandroso mihitsy izany raha tsy misy izy. Misy ny karazana kodiarana arakaraka ny haben'ny fiara.

Fony izahay nipetraka tany ambanivohitra dia natao lahasa mihitsy ny misambotra voangory rehefa takarivam-pahavaratra. Esorina ny elany sy ny tongony ary endasina amin'ny menaka izy mba hikarepoka ; nahasolo tsara ny hena izay tsy fahitanay firy tamin'izany.

Lehilahy iray mijoro, mitazona taratasy : ny akanjo eny aminy dia miloko fotsy ny amboniny ary mainty misy tsipika fotsy ny patalohany ; kapa no anaovany ary miambozona pôketra kely izy. Ny toerana misy azy dia eo alohan'ny trano vita amin'ny fanitso.

Trano lehibe iray fahita eto Antananarivo. Vita amin'ny hazo sarobidy Andramena avokoa na ny tanandrihana, na ny valindrihana, na ny arofanin'ny lavarangana, ary natao miendrika aloalo izany mba handravaka azy; ny tongo-davarangana kosa dia vita amin'ny biriky tany manga ary avo dia avo.

Ny saina eropeanina dia mahitsizoro manga ahitana faribolana misy kintana volamena roa ambin'ny folo. Izany dia maneho ny firaisankina sy ny fiarahamientana eo amin'ny vahoakan'ny Eropa. Ny isan'ny kintana kosa dia tsy misy ifandraisany velively amin'ny isan'ny firenena mpikambana.

Lehilahy iray mitondra famaky sy manao fihogo eny amin'ny volony. Betsileo na Bara no manana io fomba io. Fitaovana entina indrindra ampahafantarana ny olona fa mitady vady ilay tovolahy mitondra azy.

Ny manga dia voankazo tena tsara tokoa. Raha masaka izy dia hohanina avy hatrany ary raha manta dia atao lasary afangaro amin'ny vinaigitra. Manakarena otrikaina izy ary manampy amin'ny fiasan'ny fo sady mahatsara hoditra sy volo ihany koa.

Misy karazany ny arabe anisan'izany ny rarivato vita amin'ny vato voafantina izany ary namboarina natao efajoro na mahitsy zoro fisaka ; avy eo rarina milahatra mba hitambatra ho lasa velarana iray ka iny no ampiasaina ho lalana azo andehanan'ny olona sy ny fiara.

Karazana fitaovana momba ny zazakely mipetraka eo ambonin'ny fitoerany. Anisan'izany ny tavoahangy famanana ronono vita amin'ny plastika ary samy manana ny halehibeny sy ny vidiny ; toy izany koa ny fitaovana fahanalana hoho sy fanapahana volo, vita tsara tarehy miloko volomparasy malefaka.

Tanora maromaro ao anaty trano fianarana eo afovoan'ny fanazavana lesona. Samy mandray anjara avokoa na ny mpianatra na ny mpanabe. Izany no paikady mahomby hanazarana ny zaza malagasy mba ho tia karokaroka.

Boky maromaro ao anaty baoritra entina ho zaraina. Betsaka ny liana amin'ny boky eto amintsika saingy vitsy no afaka mividy izany. Izany indrindra no antony anomezan'ny fikambanana tsy miankina samihafa boky maimaimpoana mba ahafahan'ny sarababem-bahoaka misitraka izany.

karazana sary sikotra mahafatifaty vita avy amin'ny vy, miendrika ravinala izy ireo ary volombolafotsy ny lokony. Afaka ampiasaina atao haingon-trano ny tsara izy, eo anoloany dia misy tsatoka kely misy lavaka afaka asiana voninkazo hafa

Sary hosodoko iray mampiseho ny andavanandron'ny mponina. Mampahatsiahy indrindra ny fiainana any Antsirabe izany noho ireto posy sy posy bisikileta, ny mpandeha sy ny mpitarika. Tsara tarehy ny loko nampiasain'ny artista ka mamoha ny fihetseham-po mahamanina ny mpitazana.

Filohan'ny antoko politika fihombonana no manambara fa niovam-paikady ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanendrena minisitra vaovao milaza izy fa niverina manakaiky ny tandrevana ny governemanta satria akaiky ny fifidianana ireo manko no mpamatsy vola tena lehibe.

Vita tsara tarehy ny rindrina lehibe eo amin'ny lavarangana, miloko fotsy izany ary ravahin'ny kisarisary maromaro, ravina maitso no miranty eo ary misy voninkazo kely miloko mavo.

Vehivavy iray mijoro mahitsy eo antokotany ; misalotra akanjo tohy tena maintso izy ary ba sy kiraro samy fotsy avokoa, misy tadiny kely manodidina ny valahan'ny akanjony ary manao solomaso mainty izy.

Kitapo kely iray natao asiana fitaovana fiasana ; orinasa iray lehibe no mamokatra azy mafy sy mateza avokoa ny fitaovana amidin'izy ireo toy ny milina isankarazany fampiasa ao anjaridaina sy ho an'ny fandrafetana, mena sy manga ny loko ahafantarana azy.

Tanora maromaro mipetraka ambony latabatra mianatra manao sary izy ireo ary misy mpampianatra manara-maso sy manoro mitsangana mitety azy ireo, ery amin'ny solaitra be kosa no misy ny maodely alaina tahaka.

Sary iray mipetaka amin'ny rindrina mampiseho ny zavatra hita rehefa mitazana ambony amin'ny toerana sasany eto an-drenivohitra. Nisy ny tariby mitondra herinaratra izay sarangotan'ny papangon'ankizy. Misy any koa ny vorona misidina ary tazana ny lanitra manga.

Boky iray mitantara ny mpanjakavavy any Angletera. Ny votoatiny dia manjary tia boky loatra ity olo-manankaja iray ity, ka misaritaka avokoa ny fanatontosany ny adidiny amin'ny maha mpanjaka azy.

Ankizy maromaro milahatra eo an-tokotanin-tsekoly, mpinatry ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany izy ireo. Ny fanamiana mifanaraka amin'izany dia miloko volontany ary volomboasary ny sisiny.

Miavaka tokoa ity toeram-pisakafoana iray ity satria malalaka ary saika vita amin'ny hazo sarobidy avokoa ny akora nanamboarana azy, na ny gorodona na ny fanaka na ny varavarana raha mitraka ianao dia mahita sobika marobe mihoaka mandravaka ny valindrihana.

Menaka natokana ho an'ny volo olioly ao anaty tavoahangy miloko volomparasy. Zavoka sy alamo no fangarony nanamboarana azy, manalefaka sy manamandina ny volo ary mitazona azy tsy hitsotra.

Rehefa tonga ny fialan-tsasatra lehibe dia maro ny mandeha mamonjy morontsiraka toy izao. Fotsy ny fasika ary manga ny ranomasina sy ny lanitra. Amin'ny toerana tahaka izao dia toy ny hoe mijanona ny fotoana satria tena milamina, lavitry ny rotorotom-piainana ny olona.

Karazana famantaranandro ny lehibe mihantona ao anaty fivarotana. Samy manana ny mampiavaka azy izy ireo, ao ny voahodidina sary sikotra amin'ny endrika samihafa, ao kosa ny boribory tsotra, marika rômanina na tsotra no mandrafitra ny ao anatiny.

Marika iray ahafantarana ny orinasa malagasy mpamokatra sakafo; ny mampiavaka azy ireo dia ny famokarana mofomamy sy vatomamy maro isankarazany, amin'ny endriny samihafa sy ny vidiny zakan'ny sarambabem-bahoaka.

Toeram-pivarotana lehibe iray no mampiranty fitaovana ilaina ao an-tokantrano. Misy fitaovan-dakozia toy ny vilany, ny lovia, sy ny fitaovana rehetra mandeha amin'ny herinaratra, ka afaka ampiasaina rehefa mikarakara sakafo. Eo ihany koa ny fampiasa rehefa mikarakara volo.

Sary hosodoko iray mampiseho ampahany amin'ny fiainan'ny tambanivohitra. Matetika tokoa betsaka ny mpitatitra entana no mandeha alina satria lavitra ny toerana aleha. Misongadina ny alin-diavolana eto ary toy ny re ny hirifirin'ny hatsiaka izay mahatonga ireto mpitarika sarety ireto hitanin'afo.

Fiara iray miloko volombolafotsy, misy soratra mena eo anoloana : io soratra io dia marika zava-pisotro manome hery, malaza maneran-tany tsara tarehy ny fiara ary anisan'ny marika matanjaka sy avolenta karazany roa ny ampiasaina amin'ny fifaninanana irony.

Ankafiziko manokana ny sary hosodoko namboarina amin'ny alalan'ny loko marevaka ary maneho fiainana andavan'andro, eto izao dia hita ny zava-misy rehefa miantsona ny fiarandalam-by mampatsiaro ny fandehanana miala sasatra any Moramanga fahiny fony mbola zaza.

Sakafo isan-karazany eo ambony latabatra : anaty lovia dia misy ovy sy hena voaendy, ao anaty vilia jobo kosa misy karaoty natao lasary, voasarimakirana no natao ranomboakazo.

Lahatsoratra iray nivoaka an-gazety mitantara ny momba ny fandraisana andraikitry ny fikambanana Ny Aina amin'ny famatsiana rano fisotro madio, betsaka ny toerana efa nisitraka izany, saingy mbola ilaina ny fanampiana ho an'ny tetikasa hafa toy ny fiompiana tantely.

Misy karazany ny taovolo malagasy. Anisan'izany ny randrana. Nosoritana tsara ny volo ary narandrana madinika manaraka ny lavany ny volo. Ny karazana taovolo toy izao dia tsy vahana raha tsy afaka andro vitsivitsy.